paɣiba anahi m-be tooni n-wara bɛ zaa bɔbila bɔbi' piɛla ka yino zaŋ bɔbi' piɛlli pa o nyiŋgoli zuɣu bɛ zaa yɛla cheeninima bɛ yino yɛla leesi liiga ka zaŋ chinchin' piɛlli n-so o shee ni yino gala wɔchi ka o liiga maa nyɛ zaɣ' piɛlli ka gari buluu

paɣ' ayi n turi sakurɔ ka yino maa wɔɣ' tɛliga maa o yɛla chihin liga ka tuli maa ni ka bɛ zaŋ nyuli niŋ tulimaa n tura larigi bɛ dondoŋ maa ni bɛ zaŋ la be laabu nim yili maa mi zuɣ' ka zaɣ' noli maa mi nyɛ chɛmsi

ɛipotɛ ni ka shɛba pɛ lani n guli be tam paagi do so mi china o yɛla liga buulu ka yɛ kootu sabinli ka jinjam nyɛ aishɛ kala be daritila o baaji ka baaji maa nyɛ bɛriwu ka namda nyɛ zaɣ' piɛla ɛipotɛ maa silim maa nyɛla milikala ka sisitɛ kamara lati bɛ dinni

shebi m be galamsei shee n tumdi tuma be sheba kuli be la kom batibati maa puuni bɛ malila taha nima momo mashin nima ka bɛ papu waɣala waɣala gba zaa beni do'so tamla tandimaa zuɣu o yela niɛma ka di nyɛ zaɣa piɛla ka kuɣusi girin za o nyaanga do'so za nimaani o ye la liiga giriin ka o naba zaa nyɛ tandi

Dabba paɣiba mini bihi m-pe lain ka bɛ shɛba ʒi binyɛra bɛ zuɣu ni bipuɣimbil' so ʒila nɛma ka ye liiɡa pinki o sola chinchini o shee ni ka kpabi bia o ʒila nɛma ka di nyɛ buluu n-nyɛ li ka sɔŋ pa di zuɣu bibil' so ɡba zaa za nimaani n-ye chinchini nɛma

Do shab n bɛ salima gbibu shee kom maa ku daɣami ka tandi maa mii gba ku nyɛ batibati bi mashin nimaani ka bi konɛti paaip niŋ di puuni mo kuma biɛla nimaani shee ka tihi gba zaa biɛni do so ʒɛ nimaani o yɛla liiga sabinli ka o jinjɛm nyɛ giriin waan so mii gbunila shoovul n toori tandi

shɛba n-za loori sabilinli tooni ka bibilifu gba zaa zaya o mini o ba o ma maa zabiri waɣimi m-paya o nyaaŋa zuɣu ka o ba maa gbubi bia maa bɔɣiri bia maa kpala noosi maisiki bɛ zaa nyɛla silimiinsi shɛba zala nyaaŋa maa nŋye neem piɛla

lori nim tam paligu lori nim maa zaa nyɛla zaɣ' sabila ka shɛbi yi lori ni shɛɛna ka aru ʒiɛ puntɛ laa nirimaa ka pali maa yaɣili maa zaa salitɛ ban yi lori maa puuni na lori nim maa malila amɛrika ƒɔlagi di tooni ka polisi nim gba zaa za pali maa zuɣ'

du piɛlli puuni ka teebuli biraawn ʒɛya kamɛra mini buuks tamla teebuli maa zuɣu ka labtop mini foon gba zaa tamya kuɣu maa nyɛla zaɣ piɛlli n nyɛli ka bi zaŋ jɛkɛt pa dizuɣu duu maa malila kabinɛt nima ka bi zaŋ buuks niŋ kabinɛt nim maa ni fulaawaasi gba zaa biɛla kabinɛt nim maa ni

Bidibbihi ayi ka yino ʒi kuɣu zuɣu o ɡbubila malifa ka ye soojaliiɡa ka ŋumbala maa mi zaya ka ɡbubi malifa o yɛla siŋɡilɛti ka di nyɛ ɡiriin ka o jinjam nyɛ zaɣ' ʒee mɔri bela nimaani shee ka tihi ɡba zaa be nimaani bɛ ni za shɛli polo maa nyɛla dari ka ŋun zaya maa pili kapu

paɣiba n-za shɛli polo ka bɛ zaa ye chinchini nema bɛ shɛba zaŋla bɔbisi bɔbi ka yino za ni maani o bi bɔbi bɔbiga ka kpabi bia o nyaaŋa bia maa zabiri zoomi paɣiba maa yino dirila alizama n-tiri o taba maa ka bɛ zaa mali cheeni bɛ nyingoli ni o yɛla chinchini liiga ka di nyɛ zaɣ' buluu ka gabi waiti mini yɛlo

duu puuni ka kuɣu mini teebuli ʒɛya duu maa gooni maa nyɛla zaɣ sabinli ka diɣi bɛ gooni maa ni diɣi maa gbunni bi zaŋla fulaawa poot nim zali nimaani teebuli maa zuɣu bi zaŋla gilaas kaap nim zali ka binyɛri shɛŋa gba zaa ʒɛ nimaani teebuli maa naba maa nyɛla biraawn kala